Kuhle ukuthi abantwana bebonakale belezifiso zokufunda njalo bebonakale belezifiso zokuthi labo bebhale ngoba imfundo iqakathekile ensukwini zalamhlanje ngoba nxa ungelamfundo kawuyi phezulu.

Ezikolo lapha abantwana abancane abafunda khona izinga laphansi ziqakathekile lezindawo ukuze abantwana bafundele ngento ezincane njalo babelolwazi abangaluthatha besiyaphambili

Izindlu lapho abantwana abafundela khona izinga eliphansi ziqakathekile ngoba khonale abantwana bayathola ulwazi abangalusebenzisa sebefikile emazingeni aphezulu kwezemfundo.

Izikolo lapho abantwana abancane abathola khona impilo ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi labazali emphakathini bafise ukufundisa labo bantwana ngobunengi ukuze bafunde ngokupheleleyo

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze wonke umntwana enelise ukuthola ilungelo lemfundo emphakathini.

Abantwana abasakhulayo ezikolo kuqakathekile ukuthi bathole isikhathi sekhefu lapho abathola khona isikhathi sokuthi bazane kuhle bona bebodwa bedlala phandle

Imfundo iqakathekile njalo lakhonale ezikolo abantwana kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izindlu ezipheleleyo lapho abenelisa khona ukuthola imfundo esezingeni eliphezulu engabancedisa ukuphumelela empilweni.

Kuhle ukuthi abantwana emphakathini benelise ukuhamba esikolo kodwa kuqakathekile ukuthi loba behamba esikolo benelise ukugqoka impahla ezipheleleyo ezesikolo njalo bathole ukudla ukuze esikolo khonangale badle.

Abantwana ezifundweni zaphansi benelisa ukufundiswa ngezinto ezehlukeneyo njalo benelisa ukudlala imidlalo eyehlukeneyo ukwenzela ukuthi bathole ulwazi mayelana lezinto ezehlukeneyo emhlabeni

Ezifundweni zezingeni eliphansi abantwana kuqakathekile ukuthi bahlale endaweni ephephileyo lapho okungatholakali izinto ezingaba limaza ezinjengo mlilo ongabalimaza batshe

Kuqakathekile ukuthi ezikolo ababalisi benze amagwaliba lapho ababhala khona izifundo zonke abazifundayo ukuthi ngesikhathi esifaneleyo kuyabe kufundwa isifundo esinje.

Kuqakathekile ukuthi labantwana asebesezingeni eliphezulu benelise ukufunda ngezindlela ezitshiyeneyo njengokufunda besebenzisa amakhompuyutha ukuze bathole ulwazi oluphezulu.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa khonale ukufunda ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imitshina langemisebenzi etshiyeneyo eyezandla engabancedisa phambili.

Kulusizo kakhulu ukuthi abantu emphakathini benelise ukufundisa abantwababo ngoba izikolo benelisa ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo abayisebenzisayo emazingeni aphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana, asebefunda ezingeni eliphezulu, benelise ukusebenzisa imitshina ehlukeneyo engabancedisa ukuphumelelisa izifundo zabo, njalo engabancedisa ukuthi nxa bengaqhatshwanga emakhampanini benelise ukwenza imisebenzi yezandla.

Kulusizo kakhulu ukuthi abantwana asebefunda ezingeni eliphezulu benelise ukusebenzisa imitshina ehlukeneyo njalo benelise ukufunda ngemisebenzi ehlukeneyo ukuze bancediseke sebephambili.

Abezempilo bayafundisana ngezindlela ezehlukeneyo zokwelapha izigulane ngokusebenzisa izinto ezingaphiliyo ukuze baphutshise leyo misebenzi yokufunda.

Abantwana ezifundweni zezingeni eliphezulu abafisa ukwenza izinto ezitshiyeneyo empilweni zabo njengabafisa ukuhlabela lokwenza imidlalo etshiyeneyo bayanikwa lelo thuba ezifundweni.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile ukuze abantwana khonangale benelise ukuthola ulwazi oluphezulu olungabancedisa ukuthi baphumelele njalo benelise lokuthola imisebenzi esezingeni eliphezulu

Kuqakathekile ukuthi ababalisi bande emphakathini ukuze umntwana wonke okhona emphakathini enelise ukuthola imfundo njalo enelise ukuphumelela ngezifundo zakhe

Kuhle ukuthi abantwana emphakathini babonakale bonke besesikolo njalo benelise ukuthola usizo ngokwezempilo njalo bafunde ezikolo okusezingeni eliphezulu okungaba khulisa lasezimpilweni

Kuqakathekile ukuthi ezikolo kufakwe amalanga lapho abantwana besikolo ababuthana khona bebodwa kufakwe lezimemezelo ezehlukeneyo, njalo lezo zimemezelo kuqakathekile ukuthi zincedise lokwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Abantwana kuqakathekile ukuthi bahambe ezikolo njalo benelise ukuthola imfundo yonke ngokupheleleyo kusukisela ebangeni lezinga eliphansi kusiya ezingeni eliphezulu.

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile ngoba abantwana bayenelisa ukuthola ulwazi oluphezulu njalo benelisa ukufundela ngemisebenzi abafuna ukuyiyenza ngaphambilini empilweni.

Izikolo zilusizo kakhulu emphakathini njalo ukwakhiwa kwazo izikolo ngobunengi kuhle ukuze abantu bonke emphakathini abasakhulayo benelise ukuthola imfundo ngokupheleleyo.

Abezempilo ensukwini zalamhlanje bayafundisa abantwana ezikolo njalo ngemizimba yabo, bebafundisa ngamathambo ehlukeneyo akhona emizimbeni yabo, lokhu kuncedisa abantwana ezikolo ukuthi babe lolwazi,.

Imfundo ilusizo kakhulu emphakathini njalo ukuthi abantwana emphakathini benelise ukuhamba baze bayefika emazingeni ephezulu ngokwezemfundo kuhle ukuze abantwana bonke baqhubeke emphakathini ngokwezemfundo

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi izikolo lezo zakhiwe ngobunengi ukuze bonke abantwana bemphakathini bathole imfundo.

Ukufunda kuqakathekile njalo izifundo zezingeni eliphezulu zilusizo ukuze abantwana emphakathini benelise ukuthola ulwazi oluphezilu njalo benelise ukuqhubeka beqhatshwa lasemakhampanini amakhulu.

Imfundo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abehlukeneyo abathola khona ulwazi lwezifundo zakhiwe ngobunengi njalo zakhiwe ukuze abantwana bathole imfundo ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi lasezifundweni eziphezulu kutholakale labadala begqugquzelana ukuthi kwakhiwe izindawo lapho abantwana abafunda khona ngobunengi, labo bebelentshukuntsha ukuthi zakhiwe lezo ndawo.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi labo emphakathini benze imihlangano lapho abaxwayisisa khona ngezindaba zemfundo njalo bethole izindlela eziqondileyo zokufundisa abantwana ukuze baphumelele

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi izikolo lapha abantwana abafunda khona zakhiwe zande ukuze wonke umntwana emphakathini athole imfundo.

izindlu lapho abantwana esikolo abafundela khona ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lezo zindlu zilondolozwe kuhle labantwana begqugquzelwe ukuthi bazithanyele zihlale zihlanzekile

Izifundo zezingeni eliphezulu zilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini enelise ukufunda aze ayefika kulawo mazinga ukuze athole ulwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke abafundayo benelise ukuthola zonke izinto abazidingayo ukuze bafunde ngokupheleleyo okunjengezitulo ezipheleleyo lamatafula abeneleyo bonke emakilasini

Izindlu lapha abantwana abenelisa ukubala ziqakathekile njalo zilusizo ukuze abantwana bebale ngezigwalo eziyehlukeneyo ezingaba ncedisa nxa sebhala imihlolisa yabo

Izikolo lapho abantwana abafunda khona izinga laphezulu kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze wonke umntwana osemphakathini enelise ukuthola imfundo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa ukusebenzisa imitshina yonke ukuze bathole ulwazi abangalusebenzisa nxa sebefike lasemisebenzini yabo njalo benelise ukuyisebenzisa imitshina eyehlukeneyo ngaphambilini

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini ezikolo kutholakale ababalisi bebuthene ngobunengi bexoxisana ngezindlela ezincedayo ukuthi abantwana bafunde kuhle esikolo

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa ukusebenzisa amakhompiyutha lawa abancedisa ukuthi bazi ngolwazi oluphezulu langemisebenzi ephezulu.

Izikolo lapho abantwana abafundela khona ziqakathekile . Njalo kuqakathekile ukuthi izikolo lezi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze abantu bathole usizo ngokwezifundo masinyane besakhula .

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona izinga laphezulu zakhiwe ngobunengi emphakathini njalo abantwana bonke benelise ukuthola imfundo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi lasezifundweni abantwana befundiswe ukuzimela bodwa bekhulume phambikwabo bebodwa ukuze bagqugquzelwe ukuthi ukuzimela kuqakathekile.

Izindawo lapho abantwana abafundela khona izinga laphezulu zilusizo kakhulu njalo kuhle ukuthi izikolo lezi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze abantwana bonke bafunde.